Umuntu wesifazane okhanya efundisa ngezempilakahle. Phambi kwakhe kulegwaliba elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala alithanga. Umuntu lo uphethe umbhobho wokukhuluma uphakamisa ilizwi.

Abazempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi abahlale behlanzekile emizimbeni yabo lasendaweni abahlala kuzo. Bayakhuthaza ukuthi izandla kazigezwe futhi zigezwe ngendlela efanele, zigezwe ngesepa langamanzi ahlambulukileyo.

Abezempilakahle abagqoke izigqoko ezimhlophe ezokuzivikela kusukela ekhanda kuze kuyefika enyaweni ngitsho lezandleni bazivikele, kukhanya baphethe isidumbu somuntu ofe ngomkhuhlane othelelwanayo njalo oyingozi.

Abezempilakahle ababili abagqoke izigqoko ezilithanga abazivale kusukela ekhanda kwaze kwaya enyaweni ngitsho lasezandleni, baphethe umuntu angazi kumbe ufile bakhanya begijima besiya laye lapho abangathola khona usizo

Umongikazi ugqoke ingubo zokuzivikela wavala lomlomo uthwele injekiseni uhlaba ubaba, ubaba ukhanya esizwa ubuhlungu kodwa ngenxa yokuthi indoda ayikhali uyaqinisela ukuze angatshengisi ukuthi uligwala.

Umongikazi uhleli esitulweni ugqoke izigqoko zokuzivikela uvale amakhala umama laye uhleli esitulweni uvale amakhala ukuze bangathelelani izifo umama bamhlaba ijekiseni yokuzivikela.

Abantu bezempilakahle khanya kukhona umsebenzi abeyewenza kumbe kukhona lapho ababizelwe khona isigulane okudinga bazivikele ukuthi bengatholi umkhuhlane obulala leso sigulane. Kungaba khona osebhubhile obulewe yisifo esithelelwanayo.

Ubaba osesibhedlela ukhanya uyagula umongikazi uyamsiza laphana ngokumhlaba ijekiseni ubaba ukhanya uyayiyesaba ijekiseni ngabemntwana ngabesekhala kodwa semdala ngeke akhale

Umama uhleli phezu kombheda ubeke umntwana emathangazini umongikazi ukhanya efaka umntwana amapipe emakhaleni ukuze enelise ukuphefumula kahle kukhanya umntwana nguye ogulayo.

Odokotela abahlanu abathathu bahleli phansi ababili bemi bagqoke izembatho eziluhlaza bonke bavale imilomo kukhanya kukhona abakwenzayo phezu kwalelotafula

Umama lomntwana basesibhedlela. Umama ulethe umntwana ukuthi azehlolwa ukuthi uphile kahle akhangelwe lesisindo. Eceleni kwabo kulomongikazi onguye osiza ukukhangela abantwana ukuthi baphile kahle na nxa kuyikuthi kukhona okungenzakali kahle emizimbeni yabo afundise omama ukuthi babaphathe njani abantwana ukuze bakhule bephilile.

Amabala abhalwe lapha kunzima ukuthi umuntu owazi IsiNdebele awazwisise. Kodwa ngemifanekuso ebhalwe ngaphansi kubalula ukuthi ubone imifanekiso ubusuzwisisa ukuthi kungabe kuchazani

Umama uhleli phezu kwesitulo uphethe umntwana umongikazi uthontisela umntwana umuthi emlonyeni owukuvikela izifo eziyisithupha ezihlasela abantwana.

Sokujwayelekile ukuthi kube lezifo ezibonakala zisanda zivuka kungaziwa lokuthi zibangelwa yini, lapha nangu udokotela welapha umuntu olalowo mhlobo wesifo, udokotela ugqoke amaglavisi aluhlaza wazivala umlomo ukuze engathathi leso sifo.

Abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi abantu abahlale bethola amanzi ahlambulukileyo nxa bewanatha bewasebenzise kanye lasekugezeni ikakhulu ekugezeni izandla nxa bephuma ezambuzini kanye lasekugezeni izandla nxa besidla ukuze bengabi lomkhuhlane.

Abantwana besikolo bayakhuthazwa njalo bayafundiswa ngasosonke isikhathi ukuthi abahlale begeza izandla ikakhulu nxa bethebaphuma esambuzini kumbe nxa kade bedlala kuqakathekile ukuthi bageze izandla ngamanzi ahlambulukileyo langesepa.

Abantu abezempilakahle abayisihlanu kule ndoda eyodwa labafazi abane abantu laba basebenza ngaphansi kogatsha okuthiwa yiunisefu olukhangela kakhulu mpilakahle langehlalakahle yabantwana bebabona ukuthi abantwana bayahanjiswa ezibhedlela njalo abantwana bathola amanjekiseni okufanele bewathole abavikela ukugula okuyingozi

Kulabantu abanengana phakathi kwalindlu kulabantwana kukhona umuntu ogqoke isikipa esibomvu okhanya ethontisela umfanyana emlonyeni uthontisela umuthi ukuthi engatholi izifo ungomunye wemithi ovikela izifo eziyisithupha ezihlasela abantwana

Umama osesibhedlela uphethe umntwana kanye legwaliba elilemniningane yomntwana, kukhanya umntwana uyagula banengi omama abahleli phansi abanye bemi balethe abantwana ukuthi bazokwelatshwa esibhedlela .

Igwaliba elikhulu elibhalwe ngamabala amhlophe liluhlaza ngokombala. Kulomfanekiso wosesifazana okhanya engomkhulu wezempilakahle okhuthaza abantu ukuthi abazame ngazozonkindlela kidingwe abantu abangancedisa ukuthi ezempilo zitholakala noma ngaphi futhi abantu benelise ukuthi

Owezempilakahle uhleli lomama lomntwana, kukhanya umntwana nguye ogulayo. Owezempilakahle ubuza umntwana ukuthi engabe ephethwe yini. Umamakhe uhleli laye eceleni. Owezempilakahle ulebhuku lapha abhalela khona konke umntwana amtshela khona.

Umhlaba wonke jikelele impilakahle yabantu iqakathekile kakhulu ngokunjalo kusukela ebantwaneni abazalwayo kuze kube sebantwini abadala kuqakathekile ukuthi bakuqakathekise ukuba lempilo enhle ngoba kuyikho okubenza baphile kahle.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele baya kuqakathekisa ukuthi abasebenzi bezempilo baphume bakhankasa bangene emakhaya bayezikolweni .Bafundise abantu indlela yokuphila. Bafundise abantu indlela yokuzivikela emikhuhlaneni etholakalayo.

Injongo yomhlaba wonke jikelele ekhangela ngezempilakahle, bafis' ukuthi babone bonke abantu bephilile, kungakho amazwe ehlanganisa amakhanda, befundisana ngendlela ezingenza abantu baphile ngendlela enhle.

ilizwekazi le Africa liyahlangana amazwe onke awe Africa baxoxisane bafundisane indlela zokuzivikela ku zifo langendlela zokuzithuthukisa ngolwazi lokuthi bazivikele kanjani kulezo zifo

Uhulumeni ulomlando omkhulu kakhulu ukufundisa abantu ngemkhuhlane ehlasela ingqondo. Abantu abagula ngokwengqondo bagcina bephathwa kabuhlungu kabi bona sebebuswe yizinyawupe kungcono bamthathe bemhambise esibhedlela eyethola usizo.

Umkhuhlane wokugula ngokwengqondo usumnengi ebantwini ikakhulu abatsha. Sekulezisebenzi ezempilakahle ezihamba zifundisa abantu abagula ngokwengqondo labantu abahlala balagula ngokwengqondo ukuthi bangabanakekela kanjani.

Abezempilakahle belabalinganj babo sebekubone kuqakathekile ukuthi basabalalise izifundo zokunanzelela abantu abagula ngokomkhuhlane wengqondo. Kwesinye isikhathi kubanzima ukuthi umbone umuntu ukuthi uyagula nxa ungela lwazi.

Izinga labantu lokuphatha yisifo sengqondo liyalisanda lokhu kubangelwa yindlela abantu abaphila ngayo abanye basebenzisa izidakamizwa ezibenza becine bephatheke kabi emqondweni abanye njalo ngokuhlunyezwa yimpilo ngokwela indlela zokuzisiza

Kuzimuli kungumlandu wethu ukuthi sinakekelane. Sinakekele abethu abagula ngumkhuhlane wengqondo. Kuqakathekile ukuthi sibadinge sibathathe sibahambise ezibhedlela lapho abazathola khona usizo.

Abezempilakahle sebenanzelele ukuthi ukugula ngokwengqondo kuya kusanda ikakhulu ebantwini abatsha. Sebecabange ukubuthanisa abantu abatsha babafundise ukuze labo baphume bayofundisa ontanga babo phandle ngokuphila kahle engqondweni.

Umkhuhlane wokugula ngengqondo uya usiya phambili abantu ungababona ngendlela ezehlukeneyo omunye ungambona ngokuhamba edobha amaphepha omunye ngokungcola kodwa omunye umbone emuhle ehlanzekileyo kodwa usubona indlela amehlo akhe agijina ngayo ukuthi lo umuntu kukhona okungahambi kahle engqondweni wakhe

Abantu abagulayo bajwayele ukuvuka ekuseni baye esibhedlela kungakabi labantu abanengi. Bafike bahlale ezitulweni babhalise kubomabhalani, besebethunyelwa ukuthi bayebona odokotela.

Imibheda yesibhendlela yehlukene lembheda esisebenzisa ngemakhaya imbheda yakhona iyelapha yona ngokwayo ikakhulu abantu abayebe belemkhuhlane yezihlabo kumbe abezwa ubuhlungu emzimbeni balaliswa kuleyo mbheda ukuze ibelaphe.

Isakhiwo esikhanya sakhiwe kahle kakhulu phambi kwaso kulotshani obuluhlaza tshoko eceleni komduli kulamaluba akhanya ebomvana indawo le yisibhedlela lapha abantu abalatshwa khona.

Isakhiwo esihle sakhiwe ngezitina ezibomvu sakhiwe safakwa amafastela emdulwini kulamagwaliba akhanya egqugquzela abantu kumbe ebalayela ngendlela zookuziphatha kahle, lesi sakhiwo ngesezibhedlela.

Umama uhleli esitulweni. Ugqoke isigqoko esilombala omhlophe lokuluhlaza okwesibhakabhaka. Umama uphethe umntwana uyammunyisa. Umongikazi uhlaba umntwana injekiseni. Umntwana uyakhala.

Abantu abanengi bayayesaba ijekiseni labantwana bayayesaba kakhulu. Isikhathi esinengi nxa begula bayafihla ngoba besesaba ukuthi bazathathwa bahanjiswe esibhedlela bayohlatshwa ijekiseni.

Inqola yabomongikazi abathwala ngayo imithi ilombala omhlophe leqamula eliluhlaza okwesibhakabhaka phezu kwayo kulokungamabhokisana okuncane okuluhlaza okwesibhakabhaka lokunye okubhalwe ngamabala amhlophe.

odokotela ababili oesifazana lowesilisa owesifazana umi owesilisa uhleli phansi udlala lengane umama umi ngemva kwengane laye uyayixoxisa ukuze ingakhali ingane ibonakala iphile kahle

Abantu besifazana labesilisa abanye bamile abanye bahlezi phansi abanye bazivikele ngokuvala umlomo lamakhala. Kulomunye undoda ophethe igwaliba olifake ekhwapheni. Emva kwakhe kulomama omileyo, laye okhanya engomunye walaba abahlezi phansi.

Isibhedlela yindawo okumele ihlale ihlanzekile ibetha umoya. Kulesi zibhedlela kukhanya kuhlanzekile kakhulu. Iminyango ivuliwe indawo yonke, uyabona ukuthi kusukela ekuqaleni kuze kuyephutsha kubetha umoya.

Abantu abagogekileyo labo balelungelo lokuthi bathole ukwelatshwa ezibhedlela, futhi bathole ukuphathwa ngendlela enhle. Basizwe banikwe izinto ezingabasiza ukuze bahambe kalula.

Abantu abathathu owesilisa ugqoke iyembe iliyibubende wafaka lamagogorosi emehlweni , omunye ugqoke iyembe emhlophe wafaka lekepesi sokusiba lewesifazana ogqoke isigqoko esiluhlaza okwesibhakabhaka laba bantu bakhanya basebenza kugatsha lwezempilo.

Izibhedlela yindawo okumele abantu bahlale besiya khona. Lanxa ungaguli, hamba uye esibhedlela uyohlolwa ukhangelwe ukuthi umzimba wakho uphile kahle na! Labo gogo labo kuqakathekile ukuthi bahambe bayohlolwa ngoba bona yibo asebedlalelwa yizifo ezinengi ngenxa yokuguga.

Abafundi bezempilakahle bafundela ukusiza okuthwa yo first aid nxa umuntu ethe waqaleka kulabanye ababili abagqoke izembatho ezifananayo. Kulebhokisi zonke izinto ezidingakala nxa kusenziwa usizo lokuqala.

Abafundi bezempilakahle bafunda ngemithi yesintu kulamahlamvu awomileyo abawathetheyo bawabeka phezu kwephepha abasazucaza kahle ukuthi asebenza njani batsho lebizo lalawo mahlamvu

Udokotela wenza uphenyo ngezicuku azitholileyo . Udokotela ugqoke izembatho ezimhlophe, ufake lamagilovisi aluhlaza okwesibhakabhaka. Uvale amakhala ukuze angahotshi imithi le ayisebenzisa ekuhloleni izicuku ngoba eminye yakhona iyingozi.

Undoda ohlezi phansi ugqoke ijazi elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka esifubeni. Uvale umlomo lamakhala ukuze angathathi izifo. Kukhanya kusesibhedlela.

Sokujwayelekile ukuthi abantu bomhlaba wonke bahlale phansi bexoxisane ngendaba zemikhuhlane ebakhona ehlasela abantu benikana amacebo wokuthi leyo mikhuhlane ingamemetheki..

Igwaliba elikhulu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala amhlophe phambi kwalo kumi abesifazana abathathu lowesilisa oyedwa. Owesilisa lowesifazana babambene izandla kukhanya bekukhulunywa ngendaba zempilakahle.

Abantu abadala asebekhulile kuhle ukuthi ngasosonke isikhathi bahanjiswe esibhedlela loba bengaguli ukuyahlolwa nje bayohlolwa izifo zetshukela bahlolwe isifo somfutho wegazi bahlolwe nje izifo ezinengi ezifihlakeleyo ezibonakala kuphela nxa sebethe bahlolwa igazi.

Isifo se HIV AIDS yisifo esikhona umhlaba wonke kodwa ke nxa uthatha amaphilisi akhona uyaphila okwesikhathi eside iSouth Africa ngelinye lamazwe elilabantu abathatha lawo maphilisi abanye njalo abanye abantu bamphinde bewayekele kulezizatho ezinengi ezenza bewayekele lawo maphilisi.

Igwaliba eliluhlaza okwesibhaka bhaka libhalwe ngama bala amhlophe liphinde libe lombala oluhlaza tshoko lapho okubhalwe khona ukuthi iminyaka elitshumi amabala la amhlophe akhuluma ngokuhlela imuli.

Igwaliba elikhulu eliluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe. Amabala la achaza ukuphila kahle kwabantu eRwanda. Umbhalo lo ugqugquzela abantu ukuthi abaqakathekise ukuphila kahle.

Abezempilakahle emazweni amanengi bayahlalala phansi benze umhlangano babhale izinqumo ezilandelwe ngabeze mpilakahle nxa kuthe abantu bagula amalungelo awezigulani amalungo awezisebenzi kanye lamalugelo okumele alandelwe ngabangu bonke kungabe uyagula kubangabe uyagulelwa kungabe uyisisebenzi yezempilakahle

Isisebenzi sezempilakahle kubekeka kungudokotela ukhanya egaxe amathulusi udokotela ugqoke ingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kwakhe kulomhlalo ubhalwe egwalibeni eliluhlaza okwesibhakabhaka lwabhala ngamala omhlophe olukhuluma ngokupha amandla abezempilakahle

Impawu ezimbili, oluphezulu lulombala oluhlaza okwesibhakabhaka, lamabala abhalwe ngokumhlophe. Oluphansi lubhalwe ngamabala amhlophe, okulombala oluhlaza tshoko. Kulamabala abhalwe ngesilungu achaza ukuthi dinga, utholisise, uphumelelise.

Isifo semvukuzane abasibiza ngokuthi yicancer, yisifo esibi kakhulu! Sesibaqedile abantu. Abanye sihlasela amabele, abanye sihlasele isibeletho, abanye sihlasele ekhanda. Sihlasela izitho ezinengi zomzimba. Kuqakathekile ukuthi abantu babe lolwazi ngalesisifo.

Isifo se Hiv Aids yisifo esigcwele umhlaba wonke. Abantu abanengi balaso lesisifo kodwa okungcono yikuthi umhlaba wahlala phansi baphuma lendlela abangaphephisa ngayo ukuthi abantu bangabambi iHiv lokuthi labo asebebambile bangaziphilisa kanjani ukuze baphile iminyaka eminengi.

Ugogo ubulawa ngamehlo kukhanya ubeye esibhedlela ukuthi bayomphala basuse lobu ubulembu obesobuvale amehlo akhe ukuthi angaboni kahle. Kodwa ngemuva kokumphala kuyathembisa ukuthi uzobona kuhle ubulembu sebebususile.

Abafundi bezempilakahle bahleli ukuthi bafundiswe ukunanzelela ngokuqakatheka kwempilakahle bafundiselwa ukuthi labo futhi baphume bayofundisa abantu phandle ngokuqakatheka kokuphila kahle

Balusizo olukhulu kakhulu abantu abanikela ngegazi, lelogazi liyasiza abantu abagulayo, othola sekuthwa abaselagazi emzimbeni. Bayahamba ezitolo ezithengisa imithi, bayolithenga lelogazi, babuye bazolifakwa, baphile njalo.

amabhokisi amathathu amhlophe abhalwe ngamabala amnyama wonke achaza ukuthi aphetheni ibhokisi lokuqala nxa usukela esandleni sokunxele lilamathuluzi luhlazana eliphakathi kwendawo lilama thuluzi aluhlaza okwesibhakabhaka elisekugcineni lilamathuluzi amhlophe amathuluzi akhona athwala amanzi

Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe uphethe ithulusi lakhe lokuzwa ukutshaya kwenhliziyo olufake endlebeni wabeka esifubeni somntwana. Eceleni komntwana kuhleli umama okhanya engunina wali umfana ogulayo.

Isibhedlela yindawo eyamukela bonke abantu abagulayo. Ungabe ungowesifazane ungowesilisa ,ungabe ungumhlobo wuphi .Abalandaba lokuthi ungumuntu muhlobo bani abakudingayo yikuthi uphile uthole usizo esibhedlela.

Izindlu zokugulela esibhedlela kuqakathekile ukuthi zibe amafasitela amakhulu ahlale evuliwe lokhu kwenza kungene umoya ohlambulukileyo ngoba abantu abagulayo bayakudinga ukuphefumula omoya ohlanzekileyo lokuhlala endaweni ehlanzekileyo kubenza basile masinya.

Amabhokisi amathathu elinye lilamajekiseni elinye lilamanzi amabhokisi la amhlophe abhalwe ngama bala amnyama atshengisa ukuthi linye ngalinye liphetheni.

Umongikazi uhleli phezu kwesitulo uvule amakhadi ezigulane uyabhala ukuze azi ukuthi isigulane sinye ngasinye siphethwe yini. Kulemibheda lapho okulele khona izigulane.

Umama uhleli phezu kombheda kukhanya ubeyobeletha. Usebelethile umama udokotela umi duze lombheda uphethe usane lukamama. Uselubisela kumama emva kokuba ade beluhlola bebona ukuthi luphile kahle na ngemva kokuba selubelethiwe.

abezempilakahle bajayele ukuphuma bekhankasa besiya kuzakhamizi besiyabafundisa kungabe yisifo esesithe saqhamuka kumbe bebafundisa ngendlela yokuzivikela emkhuhlaneni langendlela yokugcina indawo zabo zihlanzekile okuyikhona okuvikela imikhuhlane eminengi engena ngokuncola

Isibhedlela yindawo okuhamba khona abantu abagulayo ukuze bayethola usizo belatshwe baphile. Kujwayeleke ukutholakala kulendawo zokuhlala izitulo eziyabe zilayinisiwe abantu bafika bahlale kulezozitulo belindele ukungena kubodokotela.

Kusesibhedlela samehlo. Kulemitshina emikhulu, ehlola abantu amehlo. Kulobaba ohleziyo, abamhlola ngomtshina. Kulondoda omileyo, onguye ohlola lubaba. Ukuze abone ukuthi amehlo akhe afuna ukuthi agqoke amagogorosi, kumbe, angamupha umuthi.

Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe. Kukhona okuyizinto okuphethe esandleni. Umama laye uhleli eceleni kukadokotela, uphethe okulibhodlela okukhanya kulesivalo sombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhanya udokotela uchasisela umama ngemiphumela ayitholileyo ekamama.

Abantu abanengi sebejwayele ukuphathwa yisifo samehlo esiba yibulembu sivale ilihlo lingaboni kuhle. Kodwa ke ngokwanda kolwazi sokukhona imithi abayiphiwa ezibhedlela abathi nxa bengathontisela ubulembu lobo busuke ilihlo lisale selipholile.

Sokulesifo esikhona esijwayele ukuhlasela abantu abadala , baqala umuntu ezwe inyawo ziqina umgogodla uqina , acine umuntu esedondolozela , acine esehamba ngethuluzi elimcedisa ukuthi ahambe ecine esehleli esihlalweni samasondo engasenelisi ukuzihambela , kumele abantu basinanzelele kubodokotela masinya ukuze bathole usizo

sisakhula isifo somfutho wegazi IBP bekuyisifo esihlasela ogogo labo khulu ngoba bekuthwa bacabanga kakhulu khathesi ngutshi abancane sebesiba laso lesi isifo kuqakathekile ukuthi umuntu wonke kahambe esibhedlela ayohlolwa ukuthi akalaso lesi isifo

Asibo bonke abantu abagulayo abaphiwa amapills kumbe abahlatshwa ijekiseni abanye bayakhuthazwa ukuthi bahambe beyebonana labo dokotela wokubavoca voca ekubavoca voceni khonaphana kuyabe lapha kwelula imithambo ivule imithambo yegazi ukuthi isebenze kahle kanye lezitho zisebenze kahle

Abesilisa bemi emzileni balindele ukuhlolwa , omunye wabo uhleli phansi , umongikazi uyamhlaba abe sehlola lelo gazi ukuthi liphilile yini kumbe lilomkhuhlane

Asizozonke izifo ezelatshwa ngamaphilisi kumbe ezelatshwa ngokuhlaba ijekiseni kumbe ezelatshwa ngemithi yesintu. Odokotela balakho ukuthi bakubhalele ukudla okumele ukudle Kanye lezithelo okumele uzidle bakutshele ukuthi kumele ukudle kuphekwe kanjani njalo kumele ukudle kangaki ngeviki

Sokujwayelekile ukuthi abantu abanengi babulawe ngamehlo abantu abanengi sebegqoka ama gilazi okubona abanye njalo uthola eselobulembu ngenxa yokusebenzisa umakhale khukhwini nkanye nokusebenzisa ama khomputha kodwa ke kungcono kukhona umuthi othi ungawuthela kubususe lobu bulembu obenza ungaboni kahle

Abantu bayakhuthazwa ukuthi ngasosonke isikhathi bavakatshele esibhedlela ukuze bayehlolwa umfutho wegazi iBP, lesi sifo yisifo esibi kakhulu kudinga umuntu ahlale ekwazi ukuthi umi ngaphi ngaso

Isifo somfutho wegazi iBP siyingozi kakhulu abantu abaguli bazibona kuphela sebetshaywe yisifo sohlangothi sibatshaye bahle bafe kuqakathekile ukuthi abantu behlale besiyahlolwa lesisifo

Inyawo ngesinye sezifo esesihlupha abantu abanengi. Abantu ufica besehluleka ukunyathela ikakhulu isithende ufica sesibomvu sesithe gebhu sibuhlungu sisehlula ukuthi umuntu anyathele. Sekufuna umuntu athole amaphilisi lomuthi wokuhlikihla ukuze behle ubuhlungu.

Umuntu olele embhedeni bambathise ngamalembu aluhlaza okwesibhakabhaka kulabantu abezempilakahle abanengi abamileyo eceleni kwalowo bheda abagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka bazivala amakhala kanye lamakhanda.

Umuntu ukhanya uphathekile kakhulu , ubambe isisu. Okutshengisa khona ukuthi inhlungu azizwayo zisesiswini .Ugqoke isikhindi esimnyama waphinda wafaka okunye okumnyama phezulu.

Isifo somfutho wegazi siyingozi kakhulu kuqakathekile ukuthi abantu kancane kancane bafike ezibhedlela bayohlolwa ukuthi umfutho wabo ungakanani ngoba abanengi baphila belaso kodwa bengazi babonakale ngokuwa sebetshaywa yistroke kumbe sebehlala ngaso sonke isikhathi bephathwa likhanda besebesiya esibhedlela batholukuthi balaso.

Udokotela uhleli esitulweni. Ubambe isigulane esilele embhedeni esandleni, ufuna ukuzwa ukuthi imithambo yakhe itshaya kuhle na? Kulemitshina exhunyaxhunyiweyo, emzimbeni wesigulane, ibonisa kumabonakude, ophambi kukadokotela ukuthi umzimba wakhe uphilile na?

Odokotela sebahlakanipha. Bangabonaisifo bengawuboni. Bayathatha, imithambiso, bathathe izikhwehlela., bathathe indle, Bathathe imithambiso . Bahambise endlini yokuhlolelwa khona izicubu. Bafike babone ukuthi umuntu uphethwe yini. Besebenzisa lezi zicubu.

Ubaba ulele embhedeni kukhanya ufake ikhanda phakathi komtshina omkhulu okumele angenise ikhanda kuwo ukuze babone ukuthi yini okumphetheyo. Eminye yaleyimtshina ucina ungena umzimba wonke uyophuma ngale kwawo.

Isandla sikamongikazi wezicubo, uphethe ibhodlela elilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka .Phambikwakhe kulamanye amabhodlela kukhanya wenza ucwaningo ngezicubo eziphakathi kwamabhodlela.

Udokotela owenza ucwaningo ngezicubu lapho kukhanya wenza ucwaningo esebenzisa igazi elithethwe emuntwini ogulayo. Udokotela ugqoke ingubo ezimhlophe ufake amagilavusi ukuze angabambinigazi ngezandla ngiba kuyingozi ukubamba igazi ungagcina lawe usugula umkhuhlane ongawaziyo.

Abantu besilisa ababili, omunye ukhanya uyagula. Ugqoke izembatho eziluhlaza okwesibhakabhaka, lo omunye ukhanya emsiza ukuthi ame aqonde njalo amsize ukuthi enelise ukuthi azelule.

Endlini yokwezelwa ucwaningo lwezicuku ezehlukeneyo udokotela uhleli phambi kukamabona kude otshengisa imfanekiso yocwaningo obelusenziwa udokotela uyakwazi ukuthi leyo mfanekiso itshoni

u dokotela wokuhlola izicuku uhleli endlini lapho okuhlolelwa khona izicuku uhleli esitulweni ugqoke izembatho eziluhlaza okwesibhakabhaka phambi kwakhe kule tafula etafuleni kulabhodlela agcwele izicuku okumele azihlole ngaphansi kwetafula kulebhakede lokulahlela izibi eliluhlaza okwesibhakabhaka

Indlu yokwenzela ucwaningo lapho nxa odokotela bethe bathatha izicubu kungaba ngumchamo, kungaba ligazi bayiletha endlini yocwaningo ukuze bezohlisiswa ukuthi umuntu ubulawa yini.

Kusendlini yocwaningo kulomtshina obonisa isifuba somuntu ade bemthatha umfanekiso wesifuba ukuze babone ukuthi kungabe kuyini okumhlaselayo njengoba kukhanya engathi ngumuntu okhala ngesifuba.

Udokotela ukhangela umfanekiso wesifuba okukhanya bawuthethe umuntu obulawa yisifuba umfanekiso uzatshengisa udokotela ukuthi umuntu lo yini okumhluphayo

Endlini yokuhlolela izicuku ezehlukeneyo, ebizwa ngokuthi Yi laboratory. Sibona udokotela uphethe ulutho esandleni ,ukhanya uyahlangahlanganisa ukuthi ahlole .Sibona lemitshina ebekiweyo phambikwakhe okuyiyona emncedisa ukuthi abone ukuthi izicuku lezi ziphetheni.

Indlu lapha okuhlolelwa khona izicu ebizwa kuthiwa yi laboratory etholakala ezibhedlela ezinkulu abantu nxa begula bayathathwa igazi bathathwe imicemo abanye bathathwe lemiphendle iyecubungulwa ihlolwe kuyabe kufuna ukubonakala isifo esiphethe lowo muntu

Izibhedlela ezinengi sezithuthukile zilemitshina yonke abayabe beyidinga ebasizayo ukuthi benelise ukwelapha izigulane, imitshina yokuhlola, imitshina eminye abafaka khona abantwana abasanda kuzalwa, imitshina eminengi engingeke ngiyibale ngiyiqede.

Abazali bayakhuthazwa ukuthi bahambise abantwana ukuyohlaba injekiseni zokubavikela izifo ezikhona okungaba yisifo sendingindi kumbe ezinye izifo ezihlasela abantwana ukuze bakhule bephile kahle.

Abazempilakahle abagqoke izigqoko eziluhlaza ezibavala umzimba wonke eibavikela ukuthi bengathathi amagcikwane bagqoke lama glavu amhlophe bazivala umlomo lamakhala ukuze bengaphefumuli umoya olamagciwane bahlola izigulane ezinye bayazikhamisisa bahlola amazinyo aso

Umama uhlezi esitulweni kukhanya kusesibhedlela kulosane olulele phezulu kukhanya yingane kamama ogulayo. Kubuhlungu ukugulelwa ngumntwana kodwa njengoba esesibhedlela siyathemba ukuthi uzaluthola usizo uzaphuma ingane isiphile kahle.

Omama abanengi bazile kule indawo lapho abahlangana khona labezempilkahle. Ukhona ubaba owezempilakhle uphethe umganu ufunza umntwana efundisa omama ngokuqakatheka kokupha abantwana ukudla okulemsoco ebenza bakhule kahle

Umama ubekhulelwe. Kukhanya usebelethile. Uphethe usani. Ulugoqele ngengubo ezimhlophe. Umama uyabobotheka, nxa ekhangela usani esekhumbula langendlela abefuthelwa ngayo, kodwa. phela bonke ubuhlungu buyaphela nxa esebona usani.

Isihlalo esitholakala ezindlini zesibhedlela lesi sihlalo sisiza abantu abangenelisi ukuzihambela. Silombala omnyama, sibelendawo lapho umuntu ahlala khona, abesebeka inyawo ukuze omfuqayo amfuqe engemuva.

Isitulo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka sibuye sibe lombala omnyama siphinde njalo sibe lombala omhlophe ngaphansi kwaso kulamasondo asenza sihambe kalula.

Ithuluzi elisetshenziswa ngoDokotela. Lilombala obomvu liphinde libe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka libuye libe lombala omnyama. Ithuluzi leli odokotela yibo kuphela abazi ukuthi lithiwa yini.

Ithulusi eliluhlaza okwesibhaka bhaka eceleni kwalo kulentambo emnyama ehlonywa emdulwini lapho okulogetsi khona ukuze leli thuluzi lisebenze kahle leli thulusi lisetshenziswa ngodokotela nxa beselapha abantu kumbe behlola abantu.

Odokotela balezigelo ezinengi eziyimihlobo ehlukeneyo..Bona balolwazi ukuthi lezozigelo ngezani. Bayazi ukuthi kulesokugela, kube lesokuhlinza, kube lezinye njalo ezitshiyeneyo Abazazi bona imisebenzi yazo.

Odokotela bamazinyo labo balamathuluzi abawasebenzisayo owokukhupha amazinyo lawokubona ukuthi yiliphi izinyo elibuhlungu .Ukuze babone ukuthi yiliphi izinyo elibuhlungu, bayaqoqoda ngensinjana yabo encane, nxa libuhlungu umuntu uhle ahlabe umkhosi.

I thuluzi elilombala ocazimulayo likhanya lisetshenziswa ngodokotela nxa besalapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela amathulusi la aphathela umoya wokuphefumula kuba khona izigulane ezingena esibhedlela zisehluleka ukuphefumula bayathatha ke lo moya ophakathi kwalamabhodlela bawufake emakhaleni abantu baphefumule ngawo.

Odokotela balama thulusi amanengi abawasebenzisa ukuhlola kumbe ukwelapha abantu. Kudinga bona odokotela ngoba balolwazi nxa ungumuntu nje kunzima ukuthi wazi ukuthi lo umtshina ngowani kumbe leli thuluzi ngelani ngoba ngamehlo akho uyabe ubona isibhamu kumbe umbhobho.

Abezempilakahle sebelemtshina emkhulu eyenelisa ukuginya abantu ibahlola umzimba kusukela ekhanda kuze kuyefika enyaweni. Lumtshina uhlola zonke indawo zomzimba akukho sifo esingasala sicatshile nxa bethe bakufaka kulowomtshina.

Odokotela balemitshina eminengi abayisebenzisayo ikakhulu labo abasebenza ukucubungula izicubu ngomunye womtshina abawusebenzisa ezindlini zokucubungula lapho abafika khona isicubu besebekhangela babone ukuthi kulamagcikwane yini kulesosicubu.

Odokotela balamathuluzi ehlukeneyo ekwelapheni izigulani zabo. Ezinye zezihlala lazo zingamathuluzi ezisetshenziswa ngodokotela ezinye zilamasondo, ezinye ziphezulu ezinye njalo zigcwale insimbi ezisetshenziswa ngodokotela ukutshintshatshintsha nxa beselapha umuntu.

Odokotela balamathuluzu amanengi abawasenzisayo esibhedlela kulamathuluzu abawasebenzisa ukumhlaba ijekiseni kube lamathuluzu abawasebenzisa ukufaka amanzi emzimbeni womuntu kubelamathuluzi abawasebenzisa ukudonsa amanzi angadingekiyo emzimbeni.

Odokotela balamathuluzu amanengi abawasebenzisayo ekwelapheni abantu kanye lekuhloleni abantu kulamaphepha lapha alemfanekiso angathi ngamapitshisi kodwa kungamathuluzi asetshenziswa ngodokotela.

Ithuluzi elisetshenziswa ngodokotela ukufaka amanzi kungaba ngamanzi kumbe ligazi emzimbeni womuntu bahlaba ijekiseni emzimbeni besebe hlaba elinye icele lapho okule gazi khona kumbe amanzi ukuze angene emzimbeni.

Odokotela bamazinyo, balama thuluzi abawasebenzisa ukukhipha amazinyo, amanye bawasebenzisa ukuzwa ukuthi yiliphi izinyo elibuhlungu. Bayalitshaya izinyo nxa libuhlungu, ogulayo uzatsho ukuthi leli libuhlungu.

Kungakho odokotela bethatha iminyaka eminengi ukuthi bafundela ubudokotela. Bathatha iminyaka eyisikhombisa. Bayabe befunda ngale imitshina egcweleyo eyibuxakaxaka okubanzima emuntwini ongelalwazi ukuthi ayisebenzise

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela amathuluzi la ayenziwe ngensimbi ecazimulayo okwenza benze ngensimbi ecazimulayo bayabe besenzela ukuthi akungabi yile insimbi erusayo ngoba insimbi erusayo ilomkhuhlane futhi njalo ingacina isenza abantu bagule.

Amathuluzi ehlukeneyo asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela elinye lisetshenziswa ngudokotela ukuhlola ukuthi umuntu uphefumula kahle yini elinye njalo udokotela usebenzisa ukuhlola indlebe edabukileyo ukuthi abone phakathi kwaleyo ndlebe.

Kulemifanekiso emithathu esemdulwini. Kulomfanenekiso wendlu yemakhaya, kube lomfanekiso wentundla, kube lomfanekiso wenhlanzi. Abantwana abancane bajwayele ukufunda bazwisise nxa bebona imifanekiso.

Imitshina emikhulu esetshenziswa ngodokoteka kungabe behlola abantu kumbe beselapha abantu kumbe beselapha abantu kulomunye ongathi ngumabonakude

Amathuluzi ahlukehlukeneyo asetshenziswa esibhedlela. Asetshenziswa ngabantu abalobunzima ekuhambeni kungabe umuntu uqamukile kumbe kungabe utshaywe yisifo sohlangothi kumbe kungabe elimele nje, kuyamsiza okungamathuluzi lokhu.

Ezibhedlela kuyatholakala amaphilisi asetshenziswa ngabantu besifazana ukuzivikela ukuthi bengazithwali. Kuphinde njalo kutholakale amajazi omkhwenyana phecelezi amakhondomu avikela abantu ukuthi bangakhulelwa njalo bangathathi izifo zokuthelelwana ngokocansi.

Ibhokisi elibomvu elibhalwe ngamabala amhlophe achaza ukuthi usizo lwakuqala kulesigombolozi phakathi kwesigombolozi kulesiphambano esimhlophe leli bhokisi likwayele ukuthwala izinto ezisetshenziswa ngabosizo lwakuqala nxa umuntu esethe wali mala

Imbheda yezigulane esibhedlela ilemsebenzi ehlukeneyo. Eminye ingamathulusi asetshenziswa ngodokotela ikakhulu abantu abahlatshwe yizihlabo abalali kulaloba yiwuphi umbheda, kulembheda eqondana labantu abahlatshwe yizihlabo eyabe ibapholisa kancane.

Isikhwamanyana esimnyama. Phakathi kwalesisikhamanyana kukhona amathuluzi ehlukeneyo asetshenziswa ngodokotela. Sivuliwe lesisikhwama ukuze kubonakale amathuluzi aphakathi.

Abazempilakahle odokotela balemitshina eminengi ebasiza ukuthi belaphe kuhle izigulane isikhathi esinengi nxa umuntu egula uyacelwa ukuthi ame phezu komtshina abesebonisa ukuthi isisindo sakhe singakanani.

Imitshina emibili ocazimulayo lolombala omnyama isetshenziswa ngodokotela nxa beselapha abantu ababulawa zindlebe umcijo lo bayawufaka phakathi kwendlebe besebekhangela ukuze babone ukuthi kwenzakalani phakathi kwendlebe.

Odokotela ukuze belaphe abantu baphile basile kukhona okuyizinto abakusebenzisayo amathulusi abasizayo njengenjekiseni nansiyana, kubekhona lokuyizitshanyana okuncani lapho abafakela khona kungabe ngamaphilisi kumbe kungabe yizo injekiseni.

Kulemifanekiso yezinto ezintathu ezisetshenziswa ngoDokotela izigojwana lezi esizbonayo nxa umuntu ekhamisa befuna ukubona umphimbo womuntu bayazisebenzisa. Amaglovisi bawagqoka nxa bebamba abantu behlola abantu ukuze bengabatheleli amagciwane

Ngokuphakama kolwazi sekusenza kubelula ukuthi odokotela basebenze kahle. Sekulemitshina emikhulu, abayisebenzisayo. Ebasizayo ukuthi bakwazi ukuthi nxa sebethe bahlola umuntu, babone ukuthi uphethwe yisiphi isifo..Eminye futhi iveza zonke izitho zomzimba. Kubonakale lapha okungahambi khona kahle .

Isihlalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka esilenyawo ezimnyama ezilamasondo amnyama ,lesi sihlalo uyenelisa ukuthi uhambe ngaso uhleli sisetshenziswa ngodokotela ezibhedlela.

imitshina etholakala ezibhedlela esetshenziswa ngodokotela eminye imhlophe eminye ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka eminye ibomvana eminye iluhlaza tshoko

Ithuluzi elisetshenziswa ngudokotela nxa beselapha abantu ababulawa zintamo ukuthi intamo ihlaliseke kahle. Leli thuluzi lilombala omhlophe libe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka liphinde libe lombala olithanga.

Abezempila kahle sebakubona kuqakathekile ukuthi kube khona izinto ezisiza odokotela amathuluzi abawasebenzisayo abancedisa ukuthi basebenze kuhle kungabe kuyimigqomo lapho abalahlela khona amanjekiseni lalapho abalahlela khona izinto abanga sazi sebenzisiyo ukuze zingamemethekisi futhi imikhuhlane zilahle ngendlela ephephile.

Odokotela balama thuluzi abawasebenzisayo ehlukeneyo. Amanye ngawamazinyo. Awamazinyo basebenzisa ukukhangela ukuthi amazinyo angabe elimele kangakanani. Amanye bawasebenzisa ukutshaya izinyo ukuze babone ukuthi eliyilona elibuhlungu yiliphi.

Ngokuphakama kolwazi ,abantu sebesenelisa ukuzivoxavoxa besemakhaya. Akusadingi ukuthi umuntu ahambe endaweni yokuzivoxavoxa. Sokulemitshina ekhona ethengiswayo ,uyazithengela lowo mtshina . Uzivoxavoxe ngendlela ofuna ukuzivoxavoxa ngayo.

Isitulo esisetshenzizwa ngabantu abagogekileyo lesi situlo siyaba siza ukuthi bahambe lapho ababefuna ukuya khona silama sondo amakhulu amhlophe siphinde sibe lamasondo amancane amnyana.

Imbodlela emhlophe eyamaphilisi ilamabala abomvu iphinde ibelamabala aluhlaza okwesibhakabhaka ibuye ibelamahlamvu amnyama eceleni kwayo kulebhokisi elimhlophe elilomzila oluhlaza. Eceleni kwembodlela kulephilisi.

Amabhokisi alemibala ehlukeneyo, kulebhokisi oliluhlaza tshoko, elilombala olithanga libuye libe lombala obomvu. Kube lebhokisi elimhlophe, elilombala obomvana lombala obomvu, kube lelinye elimhlophe lalo elilombala oluhlaza.

Imbodlela ende elemibala eminenginengi, lilombala omhlophe libelombala oluhlaza okwesibhakabhaka, liphinde libelombala oluhlaza tshoko. Libhalwe ngamabala amhlophe labuye labhalwa ngamabala amnyama. Kukhanya ngumuthi wokutontisela emakhaleni.

Abantu abanengi balohlupho lwamehlo. Amehlo ayabe eluma amanye abebomvu. Kulomuthi abawuthelayo emehlweni oyenza ukuthi aphele ukuluma lobubomvu lobu buchitheke. Umuthi lo uhlala embodleleni eluhlaza okwesibhakabhaka njalo ubuye ubhalwe ngamabala amnyama. Lokusebhokisini lakho kubhalwe ngamabala amnyama besokubhalwa lokuthi kusebenza njani.

Imithi yesilungu efakwe emabhokisini amhlophe alemibala eluhlaza okwesibhakabhaka kulamabala ababhaliweyo achaza ukuthi lemithi isebenza njani njalo umuntu uyithatha kangaki ngelanga

Amambodlela alombala onsundu alezivalo ezimhlophe kulamabhokisi alemibala eminengi ehlukeneyo eminye ilithanga eminye imhlophe eminye ibomvu kulamabhokisi kulobuso bomntwana okutshengisa ukuthi ngumuthi onathwa ngabantwana.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka elilombadlanyana obomvu kanye lombala oluhlaza tshoko loluhlaza okwesibhakabhaka lithwalala umuthi wenkankila

Ibhokisi elilombala omhlophe elilamabala aluhlaza okwesibhakabhaka liphinde libe lombala olithanga lobomvu ongathi ngumchilokamakhosikazi libuye libe lombala futhi njalo oluhlaza , phakathi kwalelibhokisi kungenzeka kulamaphilizi kanye lokuliphetshana okufundisa abantu ukuthi amaphilizi la asetshenziswa njani njalo kangaki ngelanga

Imbodlela yomuthi emnyama elephepha elimhlophe. Phezu kwaleliphepha kulombala obomvu okulomfanekiso womuntu. Umuthi lo kungaba ngumuthi wokukhwehlela isiza abantu ukuthi ubelapha.

amabhodlela amathathu alemibala emithathu ehlukeneyo wonke abhalwe RS abantu abawasebenzisayo bawasebenzisa ngesilinganiso abasiphiwa ngu dokotela wonke umuntu owasebenzisayo kumele aqale ayebonwa ngudokotela ukuze amnike isilinganiso esifanele

Ibhokisi lama pills elimhlophe elilombala olihlazanyana okwesibhakabhaka liphinde libe lomzila olithanga phakathi kwaleli bhokisi kulama pills alombala olithanga lokumhlophe

Ibhodlela elimnyama elilephepha elimhlophe elilamabala amnyama. Eceleni kulebhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama elilemzila emibili eluhlaza eliqumayo liphinde libe lomzila owodwa omude.

Umuthi ophakathi kwetshubhu elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Itshubhu leli lileqamule elibomvu lelithanga esiswini. Eceleni kulebhokisi lalo elimhlophe okuleqamule elibomvu lokulithanga.

Amaphilisi ayimihlobo eminengi ehlukeneyo amanye aluhlaza amanye angumdaka amanye amhlophe amanye aphakathi kwamambodlela amanye aphakathi kwamabhokisi. Kulomfanekiso wenhliziyo otshengisa ukuthi amaphilisi la aphathelane lokwelapha inhliziyo

ibhokisi elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala obomvana laphinde labhalwa ngamabala amnyama lilomzila obomvana osehla usiyaphansi phambi kwalo kulamabhodlela amancane amabili akhanya ephethe imithi phakathi

Imbodlela elilombala onsundu elilesivalo esimhlophe kulephetshana esiswini sembodlela elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kulebhokisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kulomfanekiso womuntu lamaphaphu okutshengisa ukuthi ungabe uselapha ukukhwehlela.

Ibhokisi elibahlwe ngamabala amnyama labuya labhalwa ngamabala amhlophe lilomfanekiso wezinambuzane phecelezi amawemusi ahlasela abantwana esiswini Kulamaphilizi anathwayo ukuze abulale lezo zinambuzane

Izifo ezinengi sezelapheka. Sekulama philisi amanengi ayabe esiza ukwelapha leso sifo. Njengesifo sotshukela, sokulamaphilisi ongawanatha ayehlise leyo tshukela abuyenjalo lawo maphilisi asebebenze ukuncedisa amasotsha omzimba ukuthi abelamandla.

Imihlobo yamaphilisi embili eqathaniswa ngokwentengo yayo. Kulomhlobo obhalwe ngamabala abomvu, intengo yayo iphezulu besokuthi lo obhalwe ngamabala aluhlaza intengo yawo uphansi.

Amabhokisi amabili alomzila oluhlaza emhlophe okombala ebhalwe ngamabala amnyama duze lawo kulamambondlela awokufaka umuthi emakhaleni lawo alombala oluhlaza aphinde abe mhlophe abhalwe ngamabala amnyama

Imbodlela ekhanyelayo efakwe iphepha elibomvu ,elesivalo esibomvu, amabala abhalwe ngokumhlophe phakathi kulamaphilizi amhlobo mbili abomvu aphinde luhlaza okwesibhakabhaka

Kuqakathekile ukuthi abantu babelolwazi olugcweleyo ngamaphilizi abawanathayo. Kuyingozi ukuthi umuntu athathe iphilizi alinathe engela lwazi. Kwesinye isikhathi uyanatha iphilizi kanti kalihambisani lawe kuyinto enhle ukuthi siyekubodokotela basiphe amaphilizi ahambisana lathi azaselapha hatshi hayi azacina esibulala.

Ibhokisi elibomvu, liphinde libe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Libhalwe ngamabala ahlanganisa okulithanga lokumhlophe. Kulelinye futhi njalo elimhlophe, elilombala olithanga elibhalwe ngamabala abomvu.

Amaphilisi asephaketheni elicazimulayo, amaphilisi la alitshumi phakathi. Eceleni kwawo kulebhokisi elilombala omhlophe lobomvu, lilamabala aluhlaza.

Umuthi wokukwela osebhodleni elilesivalo esilombala oluhlalza okwesibhakabhaka, kubuye futhi kube lombala olithanga. Kulomfanekiso wamaphaphu, okutshingisa ukuthi ngumuthi wokukwehlela.

Ngokwanda kolwazi sekulemithi eminengi esiselapha izifo ebe zingelapheki ekuqaleni. Kulezinsuku labaphethwe yisibindi bayahamb' esbhedlela bayephiwa umuthi wokubasiza ukuthi isibindi singavuvuki, lokuthi isibindi sihlale sihlambulukile

Amaphilizi asebhokisini eliluhlazana. Abhalwe ngamabala amhlophe. Phakathi kwalelibhokisi kulamaphilisi angamatshumi amabili, lasitshiyagalombili. Kulechatha elilithanga. Phakathi kutholakala amaphilisi. Lephetshana elitshengisa ukuthi asetshenziswa njani.

Isilungulela ngesinye sezifo esezikhona esezihlupha abantu ikakhulu nxa besidla ukudla okungahambisani labo. Lowu umuthi esiwubona embodleleni uyasiza ukwelapha isifo sesilungulela ubhaliwe ukuthi welapha isilungulela uqeda ukutshisa esiswini.

Kulezinsuku sekulemithi eminengi elapha izifo ezehlukeneyo. Kulebhokisi elilombala oluhlaza'Lifanekiswe imbodlela elesivalo omhlophe. Ibhokisi leli libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka laluhlaza tshoko.

Abantu abanengi bajayele ukuhlaselwa yilesi sifo abasibiza bethi yi allergy .Lapho umuntu athi mhlawumbe angadla ukudla okuthile kumenze abe lokugulanyana okufana lokuthi angaqubuka .Abanye njalo babelamehlo alumayo . Kuqakathekile ukuthi umuthi akwazi ukuthi yini okumenza lesosifo ukuze asigweme .

Iphakethe lama philisi elilombala obomvu libuye libe lombala omhlophe .Libhalwe ngamabala amnyama .Laphinde labhalwa kuchazwa ukuthi amaphilisi la kumele agcinwe kanjani . Eceleni kulephepha lamaphilisi elilama philisi alitshumi.

Ibhokisi eliluhlaza liphinde libemhlophe elilomfanekiso wamaphilizi okutsho ukuthi phakathi kulamaphilizi kuphinde kube lephetshana elichaza ukuthi lawomaphilizi uwanatha njani.

Imbodlela emhlophe elesivalo esimhlophe eceleni kulephilizi kwelinye icele kulebhokisi elimhlophe elilombala oluhlaza , libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka liphinde libhalwe nangamabala aluhlaza .

Amaphilisi alembala ehlukeneyo sibona alombala olithanga alombala omhlophe lalombala obomvana phezulu kulamabhokisi lawo amanye amhlophe amanye aluhlaza okwesibhakabhaka amanye njalo abomvana.

Ibhokisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lilomfanekiso weyezi leli libhalwe ngamabala amhlophe labomvu lelibhokisi liphathela amaphilizi.

amaphilizi asebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama laphinda labhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka amaphilisi isikhathi esinengi kuba kuhle nxa ubhalelwe ngu dokotela akutshele ukuthi asebenza njani njalo kumele uwanathe njani

Abezempilakahle baqoqe bonke abantu abatsha abasakhulayo okuyibona abathatha kakhulu izidakamizwa ababhema insango baphinde banathe utshwala obudakayo ngokweqile ukuthi bazobafundisa ubungozi bokuthatha lezo zidakamizwa .

Abantu abanengi abesifazana balakho ukugula ngokwengqondo ngendlela abaphila ngayo abantu abanengi bayahlukunyezwa emtshadweni abalakho ukuthula lokhu kucina kubaphambanisa emqondweni uthole engani ngabantu abahlanyayo kati bona ngabantu abaphelele badinga ukwelulekwa.

esibhedlela sabantu abagula ngokwenqondo izisebenzi zihlale phansi zabonisana ukuthi bangasiza njani laba bantu ikakhulu batsha bacabanga ukwenza umkhankaso lapha abazaphuma khona phandle bafundse ngobungozi bokunatha into ezidakayo lokubhema futhi into ezidakayo

Abezempilakahle sebakubona kufanele ukuthi izibhendlela zabantu abagula ngokwegqondo zibe sezingeni eliphezulu futhi zibe labantu abalolwazi oluphezulu ukuze basize lababantu abagula ngokwegqondo.

Kulezi insuku abantu abanengi sebehlaselwa yisifo sokugula ngengqondo abezempilakahle bayazama ngazozonke indlela ukufundisa umphakathi ukuthi bengasivikela kanjani lesisifo lokuthi osethe wabanjwa yilesisifo bangamncedisa kanjani

Umongikazi ugqoke izembatho eziluhlaza Wafaka iqhiye emhlophe ekhanda. Wagqoka lamaglavusi. Phambi kwakhe kulosane olulele phezu kwetafula olunqunu phezulu . Udokotela ubambe isandla sosane uyabobotheka ukuze usane lungesabi.

Izisebenzi zempilakahle yizisebenzi ezenza umsebenzi omangalisayo omkhulu kakhulu oqakathekileyo. Lathi siyiziguli siyababonga kakhulu ngoba bayasisiza nxa sesigula sesisiya esibhedlela basiphatha kahle. Bafike basinike lemithi esenza siphile kungakho siyababonga abantu bonke abasebenza kwezempilo.

Odokotela abasebenza ngabantwana kanye labomongikazi abasebenza ngabantwana . Kumele kube ngabantu abalothando . Abantu abahlala ngaso sonke isikhathi bebobotheka . Abantu abahlala ngaso iskhathi besenelisa ukuthi bahlekisane labantwana ukuze bangakhali .

Omama bayakuqakathekisa kakhulu ukuhahambisa abantwana esibhedlela ukuze bayohlatshwa amajekiseni ayisithupha avikela ukufa ngoba ungeqisa eyodwa- kuphela umntwana ucina esegula esehlaselwa yizifo eziyingozi.

Abantwana besikolo bebanga lemfundo yaphansi babuthanisiwe bagqoke izigqoko ezehlukeneyo .Ezinye zilombala obomvu, ezinye zilombala omnyama lokumhlophe .Kukhona abafundiswa ngakho .Kulebhakani elibhaliweyo ngolimi abaluzwayo .

Abantu ababili abezempilakahle omunye ugqoke ingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka, omunye ugqoke ijazi elimhlophe. Kulomntwana olele embhedeni, umntwana kukhanya bayamhlola uxhunywe iphayiphi emakhaleni.

Abantwana abancane abafana lamantombazana bayadlala kukhanya yisikhathi sokuphumula baphumile phandle abekho ezindlini zokufundela ,kulemjingo phandle abayiyona abadlala ngayo.

Umama uphethe umntwana, ugqoke isigqoko esibomvana. Umntwana ugqoke i"jacket" elimnyama. Umntwana ufakwe into yokumsiza ukuthi aphefumule. Kukhanya ulohlupho lokuphefumula.

Uhulumende asekubone kuqakathekile ukuthi abantwana kumele bahanjiswe emtholampilo. Bayekhangelwa ukuthi baphile kahle na? Futhi kumele bahlabe amanjekiseni lawa abawahlaba kusukela bezalwa. Kuze kube sebangeni thizeni . Elibavikela imikhuhlane eminengi, ebabulalayo nxa bengahlatshwanga.

Abantwana bayibona abakhokheli bakusasa, kungakho kuqakathekile njengabazali, ukuthi siphathisane labongi. Sihambise abantwana ezibhedlela. Kumbe abongi nxa bethe babuya ezabelweni zethu, sibahambise abantwana ukuthi bayohlolwa ukuthi baphile kuhle na?

Abasebenzi bezempilakahle abasebenza ukwenza ucwaningo lezicubu abazithatha ebantwini kukhanya bagqoke Izembatho ezimhlophe ezivala umzimba wonke bavala amakhanda baphinda bavala njalo imilomo. Phambi kwabo kulemitshina abayisebenzisayo ezobanceda ukuthi baphume lemphumela eqondileyo.

Abantu abanikela ngegazi ngabantu abalothando abalobuntu. Abafisa ukubona bonke abantu bephila. Kwesinye isikhathi uyagula uzwe kuthiwa awula gazi esibhedlela .Besekuthiwa hambelithenga lelogazi babuye bazelifaka. Okumangalisayo yikuthi abantu banikela mahara kodwa nxa sebesiyalifaka sebelithengisa.

Abantu abathathu ababili bagqoke izembatho eziluhlaza tshoko. Omunye ugqoke esikesiphika esiluhlaza okwesibhakabhaka omunye ugqoke isembathi esiluhlaza okwesibhakabhaka. Bonke bobathathu bavale imilomo ukuze bengathelelani amagcikwane

Umfanyana ohleli esitulweni ogqoke iyembe eliluhlaza okwesibhakabhaka. Emva kwakhe kulodokotela, udokotela ugqoke ijazi lakhe elimhlophe, abuye asebenzise ithuluzi lakhe lokuhlola ukuphefumula. Ufake elinye icele endlebeni yakhe elinye wanamathisela ehlombe lomfana ukuthi azwe ukuthi uphefumula kuhle yini.

abantu ababili oyedwa ngowezempilakahle ugqoke izigqoko zokuzivikela kanye lokuvala umlomo ukuze angahotshi umoya olomkhuhlane uhleli lomuntu wesilisa ogqoke ijesi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka laye ozivalileyo amakhala lomlomo ukuze angaphefumuli umoya olomkhuhlane

Abafundi bezempilakahle bamile baphahle umbheda. Ababili babambisana ilembu eliluhlaza okwesibhakabhaka. Okukhanya balungisa umbheda. Okuyingxenye yezifundo zabo ukulungisa umbheda ukuwendlala.

Abezempilakahle ababili abagqoke izigqoko zokusebenza bazivale emakhanda bazivala umlomo lamakhala phambi kwabo kuletafula elibekwe ilembu eliluhlaza phezu kwalelo tafula kulezinto abazisebenzisa amathuluzi ehlukeneyo abawasebenzisa nxa beselapha abantu.

Umnikazi wesitolo sezemithi uhlela kahle imithi yakhe ukuze kubelula nxa kufika abantu abadinga leyo mithi. Kuqakathekile ukuthi abelolwazi lokuhlela aphinde abelolwazi lwemithi ngoba akumelanga ihlangahlangane imithi yakhe.

Abantu besilisa sebekuqakathekisa ukuhamba ezibhedlela lokuyabonwa ngodokotela bebahlole ukuthi baphile kangakanani bebahlabe lamajekiseni okuzivikela emkhuhlaneni esigcwele. Kuhle ukuthi umuntu aphangise aye esibhedlela angalindi ukuthi aze agule.

Izisebenzi ezimbili omunye uhleli phansi phambi komtshina uvale amakhala wavala lemakhanda kukhanya kukhona akuhlolisisayo omunye umi duze kalo ohleliyo laya ukhanya ukhangelisisa ukuthi kuyini abakutholayo kulolu cwaningo abalwenzayo.

Kulabantu abalitshumi lanye phakathi kwabalitshumi lanye kulabahlanu abagqoke amajazi aluhlaza okwesibhakabhaka abanye bagqoke okumhlophe ababili bagqoke okwabo oyedwa ngowesifazana oweluke inwele zaba zinde ugqoke ibhulugwa elimnyama.

Kuhle kakhulu ukuthi izisebenzi zibe losuku lapho abahlala khona phansi bexoxisana ngendlela abasebenza ngayo bekhulumisana ngezinto ezinzima abahlangana lazo lokuthi bangazenza kanjani ukuthi zibelula befundisana ngamacebo amatsha abangawa sebenzisa ukuze akhuphule izinga labo lokusebenza

Esitolo esithengisa amaphilisi esibizwa ngokuthi yikhemisi uthola kulemihlobohlobo yamaphilisi abayabe beyithengisela abagulayo lezisebenzi ezisebenza lapho zilolwazi olukhulu kakhulu kuthi nxa ubatshela ukuthi ubulawa yini, bayakupha lawo maphilisi.

Isitolo esithengisa imithi. Esikhathini esinengi lezi zitolo zijwayele ukuba duze lezibhedlela kumbe duze lendawo okuthiwa ngamasejari lapho okusebenzela khona odokotela bezimele. Kwenzelwa ukuthi nxa umuntu ephuma kubodokotela ahle ayothenga imithi, alale enathile.

Imithi yesintu layo sebelakho ukuthi bayithathe abazi ngezempilo bayeyilundisa emakhaya bayifake emambodleleni, ibekwe kahle, ibhaliwe kahle ibisihanjiswa ema pharmacy besebeyithengisa layo njengamanye amaphilisi

Kulezi insuku sokujwayelekile ukuthi odokotela bahlole izigulane, nxa beqeda ukuzihlola besebezibhalela imithi ukuthi bayoyithenga ezitolo zokuthengisa imithi. Izitolo lezo zijwayele ukuba duze lezibhedlela.

Abantu abasebenza esitolo sokuthengisa imithi ngabantu abakufundela kakhulu bakuyela esikolweni okweminyaka eminengi ukuze bakwazi ukuthi imithi thizeni yelaphani. Futhi baphinda bafundiswa ukubala imibhalo yabo dokotela ngoba kunzima ukubala umbhala kadokotela nxa ungawufundelanga.

Sokujwayelekile ukuthi izitolo zemithi zibe seduze lezibhedlela. Lokhu kusiza ukuthi izigulane nxa ziphuma ezibhedlela zihle zidlule zithenga leyomithi ngoba ezibhedlela akusajwayelekanga ukuthi izigulane ziphiwe imithi kodwa ziphiwa incwadi yokudlula bethenga leyomithi ezitolo ezithengisa imithi.

Isitolo lapho okuthengiswa khona imithi uthola kulemithi eminengi ehlukeneyo eyabe ibekwe ngendlela esebenza ngayo eminye iyabe ilemibala ehlukeneyo okunjengemibala elithanga lemibala eluhlaza eminye imihlophe ilamabala abomvana njalo

isakhiwo esikhanya siyisibhedlela silama gwaliba ananyathiselwe emdulini amagwaliba la amhlophe amanye aluhlaza okwesibhakabhaka kubhaliwe ibizo lesibhedlela phakathi kwesihedlela leso kukhanya kuyatholakala futhi indawo okuthengiswa khona imithi

Imithi yesilungu itholakala ezitolo zokuthengisa imithi , uyithola ibekwe ngezigaba zokusebenza kwayo , abantu abathengisayo bafundisiwe balolwazi olukhulu ngemithi yonke ekhonapho esitolo

Imithi yesintu isitholakala ezitolo zokuthengisa imithi, ekuqaleni bekutholakala kuphela imithi yesilungu, khathesi leyesintu esitholakala kulezi zitolo. Abantu sebethenga eyesintu nxa befuna kumbe bathenge eyesilungu.

Esitolo sokuthengisa imithi kulekhabothi elimhlphe elilomzila oluhlaza phezu kwalelo khabothi kufakwe imithi esemabhokisini amhlophe ebhalwe ngokumnyama kube leminye esemabhokisini abomvu ebhalwe ngokumhlophe.

Esitolo sokuthengisa imithi, uthola imithi ibekwe kahle, iphakathi kwamabhokisi. Amanye ayabe emhlophe, amanye eluhlaza, amanye ebomvana. Abekwangulowo othengisayo ukuze nxa esethengisa kube lula ukuthi akwazi ukuthi umuthi othile ungaphi kwendawo.

Ibhakane elikhulu, elimhlophe, liphinde libe lombala oluhlaza. Libekwe phezu komduli. Ukuze kubonakale ukuthi yisitolo sokuthengisa imithi. Kubhaliwe ukuthi lesi yisitolo sokuthengisa imithi, ngamabala amnyama. Kuphinde njalo kubhalwe ngamabala amhlophe.

Amakhemisi amanengi akhiwe aba duze kwezibhedlela. Lokhu kusiza ukuthi nxa umuntu ephuma esibhedlela ahle adlule ethenga umuthi ukuze athi nxa efika ekhaya anathe umuthi wakhe. Futhi okunye okusizayo yikuthi abasebenzi bekhemisi balolwazi olukhulu kakhulu ngezemithi.

Ekhemisi bathengisa imithi eyehlukeneyo elapha izifo ezehlukeneyo. Kwesinye isikhathi nxa usizwa ulobuhlungu thizeni uyenelisa ukuhamba ekhemisi uyolandisela lo othengisayo abesekunika umuthi ohambisana lendlela omchazela ngayo.

Esitolo sokuthengisa imithi kulekhabothi elimhlophe elilomphetho oluhlaza .Kulamabhokisi abekwe ngendlela eqoqekileyo phakathi kwekhabothi. Amabhokisi la nxa uwabona abekwe ngemithi esebenza okufanayo.

Izisebenzi zekhemisi kumele kube yizisebenzi eziqeqetshelwe ezempilakahle, abazi kakhulu ngezemithi futhi njalo kumele kube ngabantu abenelisa ukubala imibhalo ebhalwa ngodokotela ngoba isikhathi esinengi imibhalo yabodokotela ayibonakali.

Izisebenzi zekhemisi sezakubona kuqakathekile ukuthi bathengise lamanzi besenzela ukuthi nxa umuntu ebuya ezithenga amaphilisi baahle bamthengisele lamanzi ahle anathe lamaphilisi akhe khonapho ebesedlula ke esiya ekhaya.

Isitolo esithengisa imithi sibonakala ngokugcwala imithi eminengi elembala ehlukeneyo njalo elomsebenzi ehlukeneyo kwande ukuthi bonalaba abathengisa imithi babe lolwazi kwesinye iskhathi nxa ubatshela ukuthi ubulawa yini, bakuphe umuthi oyiwona.

kulicebo elihle ukuthi izitolo ezithengisa imithi zibeseceleni kwezibhedlela lokhu kusiza abantu ukuba nxa bephuma kubodokotela benelise ukudlula bethenga imithi abayibhalelwe ngodokotela

Ezitolo okuthengiswa khona imithi kuhlala kulemithi eminengi ehlukeneyo eminye iyabe iphakathi kwamambodlela eminye iphakathi kwamabhokisi ukuze igcinakale kahle kungabikhona okuphambanisekayo ngayo.

Kulicebo elihle ukuthi izitolo ezithengisa imithi zigcwale indawana yonke ikakhulu zibesendaweni lapho okuhlala khona abantu laduze lezibhedlela ukuze nxa umuntu ephuma esibhedlela kungabi nzima ukuthi athole umuthi ahle aqonde esitolo ayolala ethengile elaphekile.

Esitolo esithengisa imithi kutholakala imithi eminengi eyehlukeneyo. Abantu abasebenza phakathi balolwazi laleyo mithi nxa umuntu ebuya lephetshana likadokotela bayabala besebemnika umuthi obhalwe ngudokotela.

Sokulezitolo ezinengi ezithengisa imithi ezibizwa ngokuthi ngamakhemisi odokotela bayakubhalela umuthi uhambe uyothenga kwesinye isikhathi lanxa ungabhalelwanga ungazizwa uphathekile uyahamba kuleso sitolo ufike umchazele lo othengisayo ulakho okuthi akusize akunike umuthi ohambisana lendlela omchazele ngayo

Esitolo sokuthengisa imithi kulamakhabothi alamashelufu emashelufuni kulamabhokisi emithi ehlukileyo imithi leyo yiyona ethengiswayo

Izitolo ezithengisa imithi, amafamasi . Kubakuhle ukuthi zibeseduzane lesibhedlela ukuze nxa umuntu ephuma ezibhedlela esebhalelwe lowomuthi ngudokotela adlule ewuthenga.

Amabhokisi amaphilisi atholakala esitolo semithi. Kulamabhokisi amhlophe, akamabala aluhlaza. Kubelamabhokisi amhlophe alombala . oluhlaza okwesibhakabhaka. Kubelamanye alombala omhlophe, lobomvana. Alembala etshiyatshiyeneyo.

Abezempilakahle sekusiba lula kibo ukuthi baphume, bayenze imikhankaso emakhaya befundisa abantu indlela zokuziphatha ikakhulu intsha ngoba laba abatsha bayaphambana kakhulu basuka benze izinto ezibatshiya engozini okufana lokuthatha izidakamizwa.

Abezempilakahle babone kufanele ukuthi baphume bake bayosebenzela phandle lapho okukhona abantu bababuthanise babafundise ngendlela yokuziphatha kahle baphinde babahlole ukuthi baphile kahle yini.

Abezempilakahle sebakubona kulula ukuthi baphume phandle bayefundisa abantu emigwaqweni. Kwesinye isikhathi bayahamba lapho okudlalwa khona imidlalo bekwazi ukuthi kulabantu abanengi besebefika bebeke amagwaliba abo baqale ukufundisa abantu ngalokhu abayabe befuna ukuthi babafundise ngakho.

Abezempilakahle baphume phandle ukuyafundisa abantu ngokuqakatheka kokuzivoxavoxa. Kulabobaba abagqoke izembatho zokuzivoxavoxa. Bakhanya bayazivoxavoxa. Kulezisebenzi zempilakahle, ababili, abagqoke anajazi amhlophe. Bami duzane kukababa, ogqoke izigqoko ezokuzivoxavoxa. Ezilombala oluhlaza, okwesibhakabhaka.

Abezempilakahle sebekubone kulicebo elihle lokubuthanisa abatsha. Babafundise ngobungozi bokunatha izinto eidakayo. Lokubhema uzinto ezidakayo.

abasebenzi bezempilo kukhanya baphumile phandle kwesibhedlela ukuthi bayofundisa abantu ngokuziphatha kahle baphinde bayokwenza abantu ukuthi bazihlolisise ukuthi bangabe balazo yini lezi izifo ezithelelwanayo kukhanya bahlola igazi labafana ababili omunye umfana umile laye ulinde ukutji laye ahlolwe

Umkhankaso oyenziwa ngabesifazan a labesilisa. Baphethe igwaluba elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama awolimi olusetshenziswa kuleyo ndawo. Kuqakathekile ukuthi nxa besenza umkhankaso bakhulume ngolimi oluzwiwa ngabantu bonke.

Abasebenzi bezempilakahle sebakubona kulithuba elihle lokuhlanganisa abantu abesifazana labesilisa abatsha babahlanganise babafundise ngendlela zokuzivikela lendlela zokuziphatha ukuze babe lempilo enhle

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela bayekwenza imikhankaso emakhaya, bayabuthanisa abantu babafundise kungaba yisifo esesithe sabakhona kumbe bebafundisa nje ngendlela zokuhlala bephilile.

Abezempilakahle bakubona kungumlandu wokuthi baphume bayenze imikhankaso baye ebantwini emakhaya babafundise ngendlela zokuzivikela emikhuhlaneni esiyandile lokuthi bangaziphatha kanjani nxa sebethe bahlaselwa yile mikhuhlane babafundise futhi ukuthi ngaso sonke isikhathi abavakatshele ezibhedlela.

Umkhankaso owenziwa ngabezempilakahle babuthene bagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka baphethe igwaliba elikhulu elichazayo ukuthi umkhankaso ngowani bahamba befundisa abantu ngeze mpilakahle

i malaria ngesinye zezifo esiyingozi kakhulu kodwa ngokwanda kolwazi osolukhona isivikeleka futhi abantu sebefundisiwe ukuthi bangayivikela kanjani umhlaba wonke wahlala phansi kwaba losuku lapha okufundiswana khona ngokuvikela i malaria

Abantu abasebenza ngezempilakahle bajwayele ukubuthanisa abantu babafundise ngemikhuhlane eyabe ikhona kumbe babafundise ngendlela zokuziphatha langendlela zokuvikela ukuthi bangathelelani izifo.

Abezempilakahle benza ngazozonke indlela ukuthi abantu abatsha bathole ulwazi ngemikhuhlane esikhona langendlela yokuthi bazivikele kuleyo mikhuhlane ngoba nxa bengela lwazi bangabhubha baphele bonke bathi du.

kulatende amhlophe phakathi kwamatende kulezitulo ezimhlophe kulabantu abahleli phansi kungumkhankaso wezempilo lapho abakhankasa befundisa khona abantu ngezifo ezehlukeneyo langendlela abangazelapha ngayo lezo zifo lokuzivikela ukuze bangazithathi

Umongikazi lomama. Umama bamhlaba injekiseni. Injekiseni le, ngeyovikela umama ukuthi angazithwali. Kulezinzinsuku kulemihlobo etshiyeneyo, eyokuvikela ukuzithwala. Abanye bangasebenzisa amaphilisi. Abanye bangasebenzise yona injekiseni.

Abezempilakahle bazama ngazozonke indlela ukufundisa abatsha indlela zokwenza ucansi oluphephile Ukuze bahlale bephile kahle. Kuyingozi ukwenza ucansi olungaphephile ngoba uyabe ungazi ukuthi umuntu owenza laye ucansi uphile kangakanani.

Umuntu wesifazana okhanya esasemutsha ukhanya uyabobotheka ujabule ugqoke isigqoko esimnyama esilamaluba abomvu emabeleni uphakamise izandla okungathi uyazelula.

Abantu besifazana sokulula ukuthi bavikele ukuzithwala. Abanye basebenzisa amaphilizi ,abanye njalo bahlaba injekiseni okuthiwa Yi DEPO.Ubungozi bale injekiseni ungayihlaba ,kungenzeka ihle ikuvale kokuphela.

Umama usesibhedlela uphethe ingane, ingane kukhanya iyagula bayifaka amanzi, kukhanya ibiphathekile kakhulu. Ayasiza ke amanzi lawa aphuma kulelibhodlela ngoba ayabe elokudla, esenza umtwana aqine loba engelakho ukuthi adle, udla esebenzisa wonala amanzi.

Umuntu ogqoke isikipa esimnyama ubambe iqolo phambili kwesikipa kulemibala ehlukeneyo. Kulemibala ebomvana kulemibala elithanga, oluhlaza omunye uphinde ube luhlaza okwesibhakabhaka. Kulamabala abhaliweyo achaza okuziwa ngulowu enhlizweni yakhe.

Omama abathathu. Abagqoke izikipa, ezimhlophe. Lezimbili, ezingani zibomvana. Bahamba befundisa abantu besifazana, ukuthi bangahlukuluzwa. Bakhuluma ngokuqeda ukuhlukuluza abantu besifazana.

Abantu besifazana belendlela ezinengi zokuthi bahlele imuli lokuthi bazivikele bangazithwali. Abanye basebenzisa amaphilisi abanye njalo bahlaba injekiseni okuthiwa yidepho abanye kukhona abakufakayo emzimbeni lapha enkabeni.

Sokulamathuluzi asetshenziswa ngabantu emakhaya ukuzihlola. Kungabe umuntu ufuna ukuzihlola igcikwane leHIv kumbe ufuna ukuzihlola ukuthi uzithwele kuyathengwa ezitolo zokuthengisa imithi kubhaliwe lokuthi kusetshenziswa njani.

Abantwana besikolo bebanga laphansi baphume phandle bamile phakathi kwabo kulomuntu ogqoke isembatho esimhlophe kukhanya kukhona abakufundiswa ngabezempilakahle yikho bebacele ukuba bame phandle.

Sekujayelekile ukuthola abantu abalobulili obufanayo bethandana. Laba ngabantu besifaza bakhanya bayaqabuzana okutshengisa khona ukuthi bayathandana. Kudala bekungavumelekile ukuthi abantu benze into efana lale emphakathini.

Kuqakathekile njengabazali ukuthi sifundise abantwana ukuthi baziphathe kahle bazigcine bakhule beze bathole abantwana sebekhulile ngoba kuba nzima ukuthi umntwana emncane laye aphinde abe lomntwana akukho lula ukuba ngumzali.

Owesifazane lowesilisa kukhanya yizithandanani abaziyo bathi uthando luyisiphofu ngoba alukhethi ungabe ungumuntu umikanjani kumbe unguluphi uhlobo kodwa uthando alula mhlobo luthanda lobangubani

Umongikazi umi eceleni kwetafula ulalise umntwana phezu kwetafula kukhanya uyamhlola umntwana ugqokiswe ingwane elombala oluhlaza okwesibhakabhaka ilemizila emhlophe phezu kwetafula kulebhuku elivuliweyo elikamongikazi.

Abantu besifazana bayafundiswa ukuthi bazi amalungelo abo nxa kukhangelela endabeni xokuzala. Kungabe ngokhubazekileyo kungabe ngumama opheleleyo . Kuyadingeka ukuthi laye abelombono ekuhleleni imuli kungabi kuphela yikuthi yena ubona esezithwele.

Abantu abatsha bayakhuthazwa ukuthi bangahlalahlala kabaye ezibhedlela bayehlola igazi ukuze babone ukuthi baphile kangakanani ngoba kulula ukuthe welapheke nxa isifo sisanda kungena kulokuthi usekele size sibe lempande.

Abantu abathathu abagqoke izikipa ezimhlophe bazivala imlomo umongikazi laye uzivalile umlomo ufundisa laba abantu abathathu ngendlela zokuzivikela emkhuhlaneni engaba ngeyocansi kanye lasekuzithwaleni ngesikhathi esingalungile.

Amazwe amanengi ayakuqakathekisa kakhulu ukufundisa abantu ngesifo se HIV/AIDS, ukuze babelolwazi oluphelele. Kulabantu abangelalwazi ngeHIV, abangaziyo ukuthi umuntu uyaphila okweminyaka emide kuphela nxa ethatha amaphilisi njalo ephila ngendlela ehlambulukileyo.

Amantombazana agqoke iziketi ezilo mbala wesibhakabhaka lama blawuzi amhlophe kulo mama okhanya ebanika izinto zokuzivikela nxa besesikhathini kuqakathekile ukuthi abantwana abangamantombazana babe lakho okokuzivikela nxa besesikhathini

Abezempilakahle sebekubone kufanele ukuthi babelesikhathi .Lapho abaxoxisana khona labantwana abangama ntombazana .Bebafundisa ngokuthi nxa umuntu esesikhathini yini into eyenzakalayo ,lokuthi khona ukuba sesikhathini kutshoni emntwaneni oyintombazana.

Abantu ababili, owesilisa lowesifazana kukhanya ngabantu abathandanayo kodwa-ke kulezinsuku kuqakathekile abezempilakahle bayagqugquzela abantu ukuthi kabahambe bayohlolwa ukuthi baphilile na ukuze bathi lanxa sebengena othandweni kungabi khona ongena afike athelele omunye isifo.

Umhlaba wonke jikelele usuthathe izinga eliphezulu, ukufundisa abantu ngesifo seHIV AIDS. Uyakhuthaza ukuthi abantu kabahambe bayehlolwa. Bazazi ukuthi bame kanjani. Nxa ungazithola ukuthi ususitholile leso sifo, thatha amaphilisi uphile. Nxa ungakabi laso, zivikele.

Ukudla kuyimpilo njalo kwenza abantwana bakhule beqinile, bakhule behlakaniphile ikakhulu nxa sibapha ukudla okwakha umzimba. Umama uphethe umntwana umfunza ilambazi, uyabobotheka ngoba umntanakhe ukhanya ephilile.

Umama uhleli lomntwana basesibhedlela kubonakala ngokuthi bamfake amanzi emzimbeni umntwana okutshengisa ukuthi akaphilanga kahle . Kodwa ngenxa yokuthi esesibhedlela uzasizakala ngoba abesibhedllea balolwazi kakhulu ukuthi basize abantwana baphile kahle.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi kabanathe amaphilizi abawaphiwe ezibhedlela beze bewaqede banathe ngendlela abatshelwe ngayo ngudokotela bengami endleleni bengawaqedanga.

Abantu abenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bxa beqeda ukwenza imidlalo yabo bathole amanzi bawabathe babuyisele amanzi la alahleke ngesikhathi beginqa ngoba nxa begijima kumbe bedlala ibhora bayaginqa kakhulu okwenza amanzi amanengi alahleke emizimbeni yabo.

Kuqakathekile ukuthi abenza imidlalo kumbe abazivoxavoxayo nxa sebethe baqeda bathole amanzi okunatha. Lokhu kwenzelwa ukuthi babuyisele amanzi la alahleke ngesikhathi bezivoxavoxa kumbe begijima ngoba kubakhona ukuginqa okukhulu okwenza amanzi alahleke emzimbeni.

Umuntu wesifazana uhleli wanaba phansi. Ugqoke ezembatho zokuzivoxavoxa. Unabile wabamba inyawo okubonisa ukuthi uyazelula. Kuqakathekile ngasosonke isikhathi ukuthi abantu bazivoxavoxe ukuze umzimba uphile kahle.

Kuqakathekile kubantu abenza ezemidlalo ukuthi babelabodokotela ababasizayo nxa bezivoxavoxa kwesinye isikhathi ekuzivixavoxeni kusuka kube lemthambo elimalayo kodwa nxa belabodokotela bayahamba bayebabhadalela imithi kwesinye isikhathi babahlikihle lokhu ulimala uphole.

ibhokisana losizo lwakuqala lujwayele ukusetshenziswa ngabantu abenza ezemidlalo kuyadingeka ukuthi behlale belakho okungama bhandetshi khonalokhu ukwenzela ukuthi nxa sebethe malimala bazibhanditshe ngakho

Amanzi ayimpilo. Abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi abantu abanathe amanzi. Bakhuthaza ukuthi abanathe amanani angaba ngamaglasi ayisithupha ngelanga ukuze baphile kahle njalo amanzi yiwo ahambisa ukudla emzimbeni kuzozonke izitho zomzimba.

Undoda olesikhipha esiluhlaza okwesibhakabhaka. Unatha amanzi ,amanzi aqakathekile kakhulu ukuthi abantu abenza imidlalo ehlukeneyo bawanathe.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi abazisize ngokuzivoxavoxa bazivikele emikhuhlaneni eminengi ngokuzivoxavoxa. Kuyasiza, kuyalapha eminye imikhuhlane. Imkhuhlane efana labo BP, imkhuhlane efana lokukhuluphala, imkhuhlane efana lokuqaqamba kwamadolo, ungazivoxavoxa kuyeluleka amadolo o BP behle.

Ibhokisi eliphathwa ngabantu abanika usizo lwakuqala kulabo abayabe besenza imidlalo. Kungaba ngeyokugijima, kube ngeyebhola, kube ngeyebhola ibasketball. Leli bhokisi liqakathekile kakhulu ngoba nxa sebelimele kulapho abakhipha khona imithi yokubasiza.

Amanzi ayimpilo kuqakathekile ukuthi abantu banathe amanzi ngoba amanzi amanengi ayalahleka emzimbeni abantu nxa bezivoxavoxa amanzi ayalahleka emzimbeni kungakho kufanele ukuthi ngasosonke isikhathi nxa beqeda ukuzi voxavoxa banathe amanzi labangazivoxavoxiyo abazifundise ukunatha amanzi amanengi.

Itafula elimhlophe nke, lezitulo ezintathu eziluhlaza okwesibhakabhaka kulombheda lawo ombeswe ngelembu eliluhlaza, kulemitshina ehlukeneyo esetshenziswa ngudokotela nxa ehlola abantu.

Imitshina emithathu engomabona kude esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulani. Imitshina le iyatshengisa izitho zezigulani, odokotela kube yibo abachaza ukuthi zimi kahle yini lezozitho kumbe kukhona okungahambi kahle.

Odokotela basebenzisa amathuluzi ehlukeneyo kusiya ngokuthi umuntu uphethwe yisiphi isifo, kodwa ojayelekileyo abahlala bewuphethe njalo nje yilo abawufaka endlebeni zabo besebefaka esfubeni somuntu besizwa ukuthi umuntu uphefumula kanjani.

Ngikwanda kolwazi sokusiba lula ukuthi odokotela labomabhalani bezibhedlela basebenze bendawonye umuntu nxa efika uyakubo mabhalani afake imniningwane yakhe besebeyithumela kudokotela nxa ususiya ngena kudokotela uthole selakho konke akudingayo ngawe.

Ngalezi insuku sokulula kubodokotela ukusebenza .Sebelama thuluzi esimanje manje abawasebenzisayo ukuthatha iBP yezigulane zabo .Okunye bayacela umuntu afake umunwe ,angafaka umunwe sokubala kutshengisa ukuthi iBP yakhe ingakanani.

Abezempilakahle sebelemitshina esezingeni eliphezulu okungasadingeki ukuthi umuntu athathwe igazi kumbe ezinye izicubi zomzimba. Sebemthatha bamfake kuleyomtshina bamlalise bamngenise phakathi bamfake izintambo kungabe semunweni konke lokhu kuyahamba kuyeboniswa komunye wemtshina ukuthi uphethwe yini.

Kuqakathekile ukuba emdulini kubekhona umtshina wokuhlola isifutho segazi i BP ukuze abantu behlale besazi isimo sabo sempilo babone ukuthi baphephile na ngoba iBP ngesinye sezifo esiyingozi kakhulu.

Imithi yesintu kwesinye isikhathi itholakala egangeni okuyabe kuminyene ukuthi lawe oyadinga uyesaba ukuthi uqalele ngaphi ukungena phakathi kwayo uyigebhe ngoba uyabe ungakwazi ukuthi ekuminyaneni kwayo kulani phakathi kwayo mhlawumbe kule nyoka

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza aminyeneyo lesi isihlahla singeminye yemithi yesintu uyasebenzisa amahlamvu aso uwagxoba gxobe uwachaye ome uwagaye abeyimpuphu ufafazele phakathi kolambazi ubususidla

Akusiyo yonke imithi yesintu ebayizihlahla ezinkulu esizibonayo. Okunye kwakhona uyakudelela nxa ukubona. Okunye kuyabe kungathi lukhula, okunye nje ubone angathi yinti. engasebenziyo kuthi lanxa ukubona udlula ungazi ukuthi ngumuthi uyabe vele ucabanga ukuthi yintinengasebenziyo kanti kungumuthi oqakathekileyo.

Ngifunde ukuthi amaluba esicecisa ngawo emakhaya, amanengi akhona ayimithi, alusizo, ayelapha izifo ezehlukeneyo. Amanye ayelapha inyamazana esilazo emakhaya, amanye aphinde elaphe abantu, kuqakathekile ukuthi sibe lolwazi ngalawa maluba.

Abantu sebabona kungcono ukuthatha imithi yesintu bayixhubaxhube beyiyenze ibengamaphilisi ukuze loba mbani ofuna lowomuthi ahambe ayewuthenga lapho othengiswa khona awunathe. Kuhle ukuba lolwazi lwemithi yesintu.

Sekulula ukuthola imithi yesintu ngoba isitholakala ezitolo zokuthengisa imithi yesintu okumele ubekwazi yilowo muthi njalo lokuthi usebenzani. Uyahamba esitolo sokuthengisa imithi yesintu ufike ubatshele ukuthi ufuna wuphi umuthi kumbe kwesinye isikhathi lanxa ungela lwazi uyabachasisela ukuthi uzwani emzimbeni, sebezakupha lowo muthi ohambisana lalokho okuzwayo.

Ngokwanda kolwazi imithi yesintu layo isilungiswa kahle, ize ifane leyesilungu emabhokisini, elinye liluhlaza, elinye linsundu phakathi kwawo lamabhokisi kulemithi yesintu eyenziwa njengetiye.

Ulwazi selwandile ebantwini. Sebesenelisa ukuthatha imithi yesintu, bayixubaxube, lamanye amafutha. Kucine kusenza amafutha amahle okugcoba ubuso, kumbe awokugcoba umzimba. Kwesinye isikhathi benze amafutha okuvikela lzifo zesikhumba.

Odokotela abelapha ngemithi yesintu, labo balazo indawo zokuthengisela imithi yabo. Balawo amakhemisi abo awesintu. Lapho othola khona yonke imithi oyifunayo. Uyahamba uyebatshela ukuthi ufunani. Kumbe ubatshele ukuthi ubulawa yini. Balakho ukuthi bakuphe umuthi oqondileyo. Ozakwelapha lesosifo esikubulalayo.

Imifanekiso yemithi yesintu eyisithupha okulophondo olukhomba ukuthi imithi leyo usebenza njani , ngalezinsuku sokusiba lula longakwaziyo ukuthi umuthi lo usebenzanjani angabona igama lomuthi lokuchazwa kwawo eceleni uyenelisa ukuthi awusebenzise

Imithi yesintu isebenza ngokutshiyeneyo abanye bathatha amahlamvu bewagxoba gxobe besebe khama umhluzi wakhona ikakhulu nxa beselapha amehlo bethele lomhluzi emehlweni eminye njalo bayawomisa lawo mahlamvu abeyimpuphu uthole sebefaka elambazini umuntu adle abanye basezenzisa impande

Inhlaba ngomunye umuthi osetshenziswa endaweni ezinengi. Abantu abazi kahle ngezemithi sebayithatha bahamba bayoyilungisa kahle bayifaka emambodleleni bayibhala kahle ngendlela elobunono sebeyisebenzisa beyithengise ezitolo zemithi.

Odokotela abelapha ngemithi yesintu sebehlakaniphile kakhulu sebekwazi ukuthi bathathe leyo mithi bayenze ibe ngamaphilisi, amaphilisi okwenza abantu behlakaniphe bethathe njalo eminye bayenze ibe ngamanzi enathwayo isizwe abantu.

i company ebizwa ngokuthi yi Forever yi companya esebenzisa kakhulu imithi yesintu sebelolwazi oluphakeme kakhulu bayathatha lemithi bayihlanganise bayenze amaphilizi eyinye beyenze imithi yokunatha eyinye beyenze imithi yokugcoba

Sokulabodokotela abenze ubucwaningo bathola ukuthi imithi yesintu eminengi kumbe izihlahla ezinengi ezisetshenziswa ukwenza imithi yesintu ziphinde futhi kube yizihlahla ezinhle ezenza amafutha ayenza umuntu ebelejwabu elihle elicazimulayo

UNkulunkulu wazidala izihlahla kanye lemithi ukuthi abantu bakusebenzise. Abenkolo yesiKristu abanengi bakhona balokweyisa imithi yesintu. Bacina besithi imithi yesintu nxa uyisebenzisa kuyisono kodwa uNkulunkulu wakudala ukuthi konke kakusetshenziswe ngabantu izithelo badle imithi bazelaphe.

Abelaphi bomdabuko sebehamba bayefunda ukuthi imithi yesintu bangayenza njani layo ukuze ibe sezingeni eliphezulu .Bayahamba bafunde banikwe indlela zokwenza besebeyenza leyo mithi ibesezingeni laphezulu kube ngamafutha afakwa ematshubhini abe ngawokugcoba

Abelaphi bendabuko balendlela ezinengi zokwenza imithi yesintu ibe lula ukuthi abantu bayinathe lokuthi bayithenge. Labo sebezama ngazo zonke indlela ukulandela imithi yesilungu ngoba imithi yesintu emnengi iyababa kodwa sebesenelisa ukuthi bayixubaxube loluju icine ingasababi.

Abelaphi bendabuko sebelakho ukwenza imithi yabo bayifake emambodleleni besebeyi bhala bayichasise ukuthi isebenza njani njalo umuntu engawunatha kangaki ngelanga.

Ngokuphakama kolwazi oselukhona imithi yesintu ayisafani lakudala ebisetshenziswa mhlawumbe iyimputshana kumbe ifakwe phakathi kwembodlela kuthelwe amanzi. Sebeyenze yafana lale eyesilungu esijwayele ukuyibona kodwa ingeyesintu.

Izihlahla ziyimpilo, amahlamvu ngumuthi wokwelapha impande lazo singumuthi wokwelapha zibuye futhi impande zibambe umhlabathi ukuthi ungagugudeki thina abantu siphefumula umoya ongcolileyo izihlahla ziyawugezisa zibuye ziwubisele kithi usuhlambulukile.

Icena ngomunye umuthi osetshenziswa kakhulu ekwelapheni abantu kanye lezifuyo, nxa beselapha abantu bayawufaka emanzini besebenatha abantu lawo manzi kuzifuyo lakho ngokunjalo bawufaka emanzini izifuyo zinathe lawo manzi.

Imithi yesintu idinga ubeyazi ukuze ungenzi iphutha uthathe umuthi ongayisiwo usithi yiwo. Iyabulala eminye yakhona iyingozi kungakho kufanele ubelolwazi.

Umfanekiso wesihlahla esiluhlaza tshoko, esilamaluba alithanga amanye aphinde abe bomvana. Ngaphansi kwaleso sihlahla kulombhalo obhaliweyo, ochaza ukuthi siyini igama laso njalo sisebenzani.

Sokulabantu abasiza kakhulu ngokuthatha imifanekiso yezihlahla. Bangayithatha bayabhala ibizo laso , okutholakala khona lesosihlahla lokuthi sisebenzani.

Ekukhuleni kwethu besibona okhulu labogogo bephuma besiyadinga imithi yesintu ubuthola bebuya bethwele imixhaka egcwele impande, lamahlamvu lamaxolo, ubabone sebesehlukanisa amaxolo bewafaka eceleni, impande lazo amahlamvu lawo ngokunjalo ngokunjalo. Thina besikweyisa siboningani yinto engelamsebenzi.

isihlahlakazana esiluhlaza simile emhlabathini kukhanya simile endaweni engaminyananga lesi sihlahlakazana bayasisebenzisa amahlamvu ukwenza imithi baphinde njalo basebenzise impande ukwenza imithi yokwelapha

Indumba yeganga ingesinye ezihlahla ezingumuthi wesintu osebenza kakhulu ebantwini ababulawa zindlebe bathatha indumba bayomise bayichole bayihlanganise lamafutha besebe thontisela lawo mafutha endlebeni yomuntu iyaphola.

Ezinye zezilimo esizilima emakhaya zingumuthi wesintu futhi lezi esizilima emakhaya azilabungozi ngoba ziyadliwa, ezilobungozi ngesizithatha egangeni ngoba siyabe singazazi.

Asekhona amakhemisi emithi yesintu, abalolwazi ngemithi yesintu bayahamba bayeyiqoqa egangeni bayigige bayifake ezimbodleleni eminye bayomise eminye babuye lawo imanzi bezothengisela abantu abayabe beyifuna.

isihlahla sepopo selapha izifo ezinengi emzimbeni yabantu siyasetshenziswa ukwelapha ngochago olumhlophe oluphuma kiso amahlamvu aso asetshenziswa ukulapha inkukhu kuphinde njalo kube yikudla izithelo zakhona ziyadliwa

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu, iyamila loba ngaphi iyamila emakhaya egumeni imile egangeni abantu abayaziyo bayayibona lanxa isikhaya ukuthi lolu asokhula ngumuthi wesintu besebeyithatha beyisebenzise.

asekhna amakhemisi athengisa imithi yesintu uthola beyibeke kahle ngendlela eqoqekileyo ukuze nxa umuntu efika ebuza umuthithizeni bayakwazi ukuthi itholakala ngaphi eyinye iyabe isemabhodleleni eyinye ifakwe phakathi kwencebethu eyinye njalo isemabhokisini

Abelaphi abasebenzisa imithi yesintu sebelakho ukuthi leyomithi bayithathe imifanekiso besebeyibhala ngaphansi bechaza ibizo lalowo muthi njalo bechaza ukuthi usebenzani lokuthi usetshenziswa njani.

Abelephi abasebenzisa imithi yesintu bayaphuma baye egangeni besiyayidinga egangeni elifana laleli uthole ukuthi phakathi khonapha kukhona imithi abayifunayo wena ungabona kwenile wesabe ukungena bona bayabe bengasabi ngoba abanye bakhona leyomithi bayayiphutshiswa ebusuku belele.

Imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezehlukeneyo. Eminye iyafakwa phakathi kwemhluzi, abantu banathe leyo mhluzi. Eminye njalo iyabiliswa ibe yimhluzi, banathe njalo lowo mhluzi abawubilisileyo. Eminye ingagwaywa ibe yimpuphu ibisifafazwa phakathi kwaleyo mhluzi abazoyinatha.

Amaluba esiwabona ececisile endaweni ezinengi aphinde abe yimithi. Leli iluba lijwayeleke ukutholakala ezikolweni kodwa angazi ukuthi abezikolweni bebesazi na ukuthi lingumuthi wesintu.

sithesikhula besingakwazi ukuthi ishlahla lesi siyalapha thina sizidlela okuzintanganyana okuphela kuleso ishlahla kodwa singumuthi wesintu omkhulukakhulu siyelapha izifo ezinengi futhisiyatholakala lula emakhaya abantu bayazizakala ngaleso isihlahla

imithi yesintu iqhakathekile kakhulu abantu sebelakho ukuthi bayi hlanyele bayinakekele ukuze bayithole eduzane esikhathini esedlule abantu bebeyi yeyisa imithi yesintu besithi ayisebenzi kodwa ngalezo isuku sebeyi qakathekisa

Isihlahla sesintu esilamahlamvu aluhlaza tshoko, singaba ngumuthi wokwelapha izifo ezehlukeneyo, bangasebenzisa amahlamvu kumbe basebenzise impande abafuna ukwelapha ngazo .

Imithi yesintu iloncedo kakhulu, ubuhle bayo ayiduli. Abalolwazi ngayo bayaphuma baye gangeni bayoyidinga besebefika beyichole kumbe bayigige kumbe bayibilise injalo.

Abantu abadala yibo abaziyo ngemithi yesintu, yibo abazaziyo izihlahla ezelaphayo leziyingozi. Sebethethe amahlamvu sebelungela ukuthi bawagige, bengaqeda ukuwagiga bewachaye, nxa sewomile bawachole abe yimpuphu

Senganazelela ukuthi okunengi esikuhlanyela sisithi yisitshebo ezingadini zethu kuyimithi yesintu okunye sikuhlanyela sithi ngamaluba kuyimithi yesintu sokudinga sibe lolwazi olukhulu kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi kusebenzani.

Ichena ngomunye umuthi wesintu osebenza kakhulu emakhaya uyasebenza ebantwini uphinde usebenze futhi kuzifuyo nxa besebenzisa kuzifuyo bayalihlanganisa lamanzi izifuyo zinathe lawo manzi alechena

Ekadeni abantu akade besazi ngemithi yesintu bekungokhulu labogogo. Yibo abantu akede belolwazi bephuma bahambe bayozidinga lezi zihlahla babuye lazo amahlamvu, impande, amaxolo besebechathekela ulwazi kubazukulu ukuze lolulwazi luqhubekele phambili.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza lamaluba alithanga sikhanya siyanaba sithandele. Lesi sihlahla kukhona esikwelaphayo kungabe siselapha ngamahlamvu, kumbe siselapha ngamaluba kumbe siselapha ngempande.

Ngalezi insuku abantu sebekuthanda ukusebenzisa imithi yesintu kodwa kudinga ukuthi umuntu abelolwazi ukuthi yisiphi isihlahla eselapha isifo thizeni ngoba nxa ungathatha loba yisiphi isihlahla singaba yingozi nxa ungela lwazi laso.

Izihlahla ziyimpilo abelaphi bendabuko bayazisebenzisa ukwenza imithi yesintu eyelapha abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo ziphinde njalo zibambe umhlabathi ukuze ungagugudeki nxa izulu lisina.

Abelaphi bendabuko ngabelaphi abelapha besebenzisa imithi yesintu abayithola ezihlahleni. Kuzihlahla bathatha amahlamvu bathathe impande, kumbe bathathe amaxolo, besebesebenzisa ukwelapha ngayo.

imputshana le ephakathi kwegabha nxa ungela lwazi lokuthi yimpuphu yesihlahla bani kunzima ukuthi uyisebenzise kodwa ogogo labokhulu abayibona abanikazi bemithi yemvelo bayazi lanxa engasibonanga isihlahla ukufika abambe anuke uyazi ukuthi lesi yisihlahla bani njalo selaphani ulwazi olukhulu kakhulu abalalo

Abelaphi bendabuko bayakuthanda ukusebenzisa izihlahla ukwenza imithi yabo . Bangathatha amahlamvu .bathathe impande ,kumbe bathathe amaxolo .Konke lokhu bayakusebenzisa ngendlela abazi ngayo .Futhi kudinga babe lolwazi ukuze bangacini bethatha izihlahla ezingacina zisiba yingozi ebantwini.

Ngokwanda kolwazi abantu sebehlanyela amaluba ezivandeni zabo ebesisithi nxa siwahlanyela sicabanga ukuthi ngawokucecisa kodwa sokwananzeleleka ukuthi amaluba amanengi ayimithi yesintu eyelapha izifo ezinengi

Abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu kungoba itholakala Lula izihlahla ezinengi eziyimithi amahlamvu angumuthi impande zingumuthi amaxolo angumuthi sokulula ukusebenzisa imithi yesintu